Lutino anyira man gua i kulu ka gamo pii kun guyeyo jerike iwigi ngat acel oyeyo koc pii me rwenyjori acel omako ten lita icinge ma kun omako five lita icinge acel oyeyo ten lita lutino anyira man gitye ka wot igudi maram teng gudi man tye ma tye lum ma odongo maboco itenge kuca ngat acel ocung opimme ki ot ma kiyubo ku n pe kiwero kome.

Lution kwan ma giti i ot kwan anyera ki awobe gubedi idec jo mukene oketo buk inyimgi ma ki yabo jo mukene tye ka neno lapwony ma nongo tye ka pwony lutino man oruku bongo ma kore tar tar pyere tye ma bulu bulu kor ot tye ma ki mono cat me kwan iye

Atin awobi man oyeo yec me bongo iwiye kun oketo headset ingute ocung iteng gudi ma tye maram tenge tung kuca lum tye ki yadi mudongo madongo teng gudi kuca dano ma tye ma tye ka kato otingo lawote iwi pikipiki.

Cuboria ma kome tye macol ma kiumo i wiye bene tye macol ma kiketo i keno ma kineno atena ma kitye ka tedo kwede ki yen i ot ma kirado kome arada ki lobo kiyubo kome ki tal but ki yubo kome ki lobo yito tye ka duny ki i keno meno.

Mutoka man otingo dano madwong tutwal mutoka man mutoka dayana tye ka ngwec i yo maram teng lum odongo maboco ki yadi bene odongo tye i kine kenyu.

Man agwata kongo ma nongo tekwaro tiyo kwede teki gitweyo gicibo i otac agwata man kitweyo ki pot labolo i kome.

Kic man tye ka camo pig ature, pig ature konyo ature, kic bene konyo ature ki dongo ma meggi maber.

Man jubi magitye ka dwar jubi man tye war idipark magucung odiko con kwar ping mapud ceng pud tuc atuca gucung iter yadi matye i pak meno.

Man bunga yadi ka ma bunga-ni tye i piny cere lung cere lung ka ma gudi maram be tye kato ki idi bunga meno yadi meno bene lum udongo ki itere piny kwija lum mudongo mabeco ma bunga man dit tutwal

Man cuk ka ma dano gitye ka cat madwong iye cuk man tye i loka gudi maram i teng aryo weng mutoka tye ka ringo i teng gudi man ho mukene gitye ka ringo ki pikipiki dano gitye ka wot dano gitye ka cat dano gitye ka will.

Man poto anyogi anyogi man ki pitogi madit madwong tutwal i poto man poto man be lac anyogi man odongo mabeco potgi tye maleng yadi tye ma udongo ki tung ku teng poto kwija yadi man udongo ma kingi ocule bene pol bene nen ma tye kamo kekene ka mukene tye ma pol tye ma oyapeo ki tung kuping pol tye ma ucidu ucidu atata

Man abim matye i dibunga abim man tye ma obedo abeda tye ka yenyo cam mere ki kor yat kun obedo matye ka ngiyo ne matye ka ngiyo kor yat meno yadi man odongo okuge tye ma lum lum ki yadi man tye ma korgi tinotino gitye i kor yat meno.

Man dano matye ka jolo pi maki yubo tappe i dog ot mo matidi ot man gicoyo i kore ni save water jereken tye kenyo jereken ma yelow yelow jo okene tye ki kolas, kolas macol gin aryo, bati, odi kigedo ki teng ot mano me pi ot madong wigi dong oti oti kun dogola ne tye makiwero makwar.

Man dano matye ka tic kun tye ka diyo lap top mere laptop men o tye i opic dano meno oruko cawa icinge kun oketo kikopo ma ki cayo ni Microsoft ingete

Man dog pii nam ka ma tye ki tung teng got ma ka ma got tye iye dye got meno tye ki lung ma kigedo gedo iye tung kutenge kuca bene gedo tye ma kmigedo madwong got meno tye ki tung cani ma lum odongo i kore ma kingi okale macgo cego.

Man bar tuko stediam bar tuko madit ki i Uganda mutoka tye acel mukene tye ki i tenge tenge ma gitye gupaking i teng bar kun gudi tye ka nen ki i tenge

Man ayom matye obedo iteng yo ma nen inyeye ki iye kunu tye obedo ilum mudoongo macego ayom man tye ki latine matye ka nenone

Man yeya ma gitye i teng ot yeya man kono tye ma kiwero komgi ma bululu ki ot ma nongo kiwero komgi ma tartar kun kicweyo wigi ma tye flat ki tung ku malo kuca tye godi ma yen matinotino odongo i kore.

Man, teng gudi ka ma gedo tye ma acel kiwero ma yelo ki coc pa MTN tye ikome ki gin me Airtel money bene tye i tenge. Ot acel tye ma kiwero ma grin ma tar ki tye ka cato bongi ma kingatbo i nyime.

Man dano man tye ki yeya i dye pii kun obuto abuta i yeya meno tye ki kore nono kun oruko cuwal macek tye ka i wi pii nam man ki i teng tye lum tye yadi madong ki lum ma odongo i cere i ngete tung kuca.

Man net onyo obwor obwor mako rec makikado kine, mukene kine madongo mukene kine matino madongo ne matar ne matyene blue ni tyene tye matino pole obwor man konyo me mako rec.

Dano man ti ka wot ki jo ma gubino ka neno di pakkilwongogi ni twaric nongo gubino ka limo pak kun en ocung inyim mutoka meno kun oketo kamera ingute kamera lamak cal oketo ongabo ingute ci otene i mutoka meno matingo dano meno ma gibino ka neno lee ki i pak

Dano man gitye gubedo i nyim ot kun gitye ka boko lok ma cwinygi yom latin acel tye lunero minne omako bongo i cinge obedo kwede i tok ot latin acel tye ka nyero ma minne oyomo cwinye ngat acel tye ka yweyo yugi cung makar.

Dano man tye ma ocung i wi got i dye pii ka ma pii meno tye ma mol kun gone i kom got matek pii nam meno bene tye

Lutino man tye ka lwoko cingi ki pi tap makitye kabone kitye ka kirone i cinggi kikubo ki paip lutinon weng guketo cinggi o lakaracelo ka gitye ka lwoko cinggi lutino mapud lutino tino..

Man bunga yadi ma itgi odong maboco, i ye tye yadi mukene ma odongo magurin mukene tye ma otwo otwo dong bunga man dit mada.

man lela i nge lela man ki tweyo labolo ki keto labolo ki kketo i kavere wek kumak maber lela ma ki jengo i kom nyonyo macalo la geng kore wek ocung atir wek pe opoti ki itenge tung kwija tye lum mudongo maboco kun lela man ocung i gudi maram

Ature man tye ma odongo ma kalane leng ma tye papulpaul kic tye ka cwiyo pig ature meno wek okonye

Lutino aryo man gitye ma gucung inget ot lum ot lum ma tye ma wiye oket oket ka mukene kiketo kolo iwiye ot lum acel tye ki tung kuca. Ngat acel ocung ki ingeye dyel tye idyekal meno ma tye ka dire ki inget keno ma kicano idyekal yat tugu bene odongo ki tung kungeye kuca, lum odongo ki tung kungeye kunu lum ma odongo maboco kine okale ki tung teng tung kucel tye ka ma cangati kigedo iye ki ingeye tung kunu tye yadi ma odongo maboco.

Man cene mi Uganda ma kiketo i bandol cene man tye alip pyera abic ma kiketogi i bandol tye gin angwen bandol angwen ma ki ryeyo acel aryo adek angwen cene-ni weny tye alip pyera abic abic

Kic man gitye ka donyo i ot bongi mukene tye ka kato akata ki i bongi gule kongo gitye ka cito ka bongi ma tyei i ye kunu.